teebuli n-zaya namda be teebuli maa zuɣu ka ninkpara pa di zuɣu foon pa di zuɣu ka bɛ zaŋ dɔri m-mali aleepile ka di gba tam di zuɣu kamara pa di zuɣu ka zipiligu pa di zuɣu ka buku pa di zuɣu ka pɛnsili pa di zuɣu pɛnsili maa nyɛla biraun

Chechi ni m boŋɔ ka paasita nima maa ka bɛ gbibi baabuli nima bɛ niriba anahi ka yino mee ye niɛn'piɛla ka bɛ niriba ata kana n ti gba bɛ tooni chendiri nima tam bɛ nyaanga ni filaawa nima teebuli yerigila bin piɛlli pa teebuli maa zuɣu.

Sarati n niŋ ka buɣum taagi n kuli di sheli polo n kuli di loori nima pam loori nima maa ka kalli ka yiya gbazaa kuli dindi n kuli wurum wurum ka chemsi nima kuli wurum wurum do nimaani tia za bɛ nyaanga ka niriba tam palli zuɣu lihiri ba ka loori ʒee za tia maa gbini.

ashɛtɛni n bɔŋɔ ka nɛsinim zaɣ nyɛporisi pobi be nyɛhi ka zaŋ lobanim pobi bɛzuɣiri lobanim chiboli golopɛ pɛshɛnsi n doya ka be zaŋ bɛni gohi ka zaŋ bɛlaŋkɛtɛ pɛlo

Niriba n kana ni bɛ ti deegi tim ka ŋun yen tiba tim maa kpa ninkpara ka ʒi kuɣu zuɣu ka ye liiga piɛlli ka bɛ ʒila pilastiki cheya sabinli zuɣu kuɣu sabila za nimaani sheba gba ʒi kuɣusi maa zuɣu ka paɣa so ʒi pilastiki cheya zuɣu ka diriba fiila.

duu n bɔŋɔ ka buuks sheelf biɛni ka buku nim bɛnbɛ di puuni ka kuɣu ʒɛya ka nyɛ kuɣu piɛlli ka dufɛ piɛlli bɛ di puuni buku nim maa nyɛla balibu balibu ka buku shɛli biɛni ka paarɛs picha bɛ di puuni duu maa tiŋ kaapɛt nyɛla biraawn ni whait buuk sheelf maa gbunni buku nim shɛli gba lahi tamya ka yinga maa puuni ka parees picha bɛ di puuni

Niriba n laɣim ʒɛya ka paɣaba zaya ka gbibi bihi ka do'so zaya ka ye liiga piɛlli ka gbibi bihi maa yino pen be o nuuni ka bɛ sheba gbibi gbansi ka di nyɛ zaɣa yireyire ka ban ʒia maa bɛ zaa nyɛla doɣata nima yino kpa sipeesi ka sabri teebuli piɛlli zuɣu.

Piibu piibu saha n paai ka do so chaŋ ti vooti ka mali o vooti n niŋda ka shɛba mi na zaya ni be vooti chɛchɛ za nimaa ni ka nyɛ chɛchɛ ʒɛɛ ka so zani n baɣ chɛchɛ maa ka be zaŋ kuɣu zali ka doo so zaya ka yɛ liiga pɛlli loori ʒɛɛ za nimaa ni ka tihi za nimaa ni andraala nima timi za nimaa ni

niriba n chɛŋ ti donɛtɛ bɛni yɛhiri ti shɛba bukunima ka be pɛi buku nima maa ka be ŋmɛba ƒɔto bulanim gba bɛ ni maa ni ka do so ʒɛya ka gbabi boli ka kpa nɛkpara yili za be nyɛŋa tihi ka so kpɛriba ƒɔto

Paɣaba n tam zoli zuɣu bɛ nyɛla bɛ paɣaba anu bɛ zaa bi piri namda ka bɛ zaŋ gaɣa vili vili bɛ nyaansi ka sheba zaŋ nyingo koriti niŋ bɛ nyingoya ni ka bɛ yino gbibi kapu ka yino maa gba gbibi kapu ka di nyɛ yelo wan ko'biaɣu biaɣu za bɛ nyaanga ni tihi.

Niriba n laɣim kilinira bɛ nachimba ayi ka yino maa gbibi moob fi gbinni nyɛla zaɣa ʒee ka di daɣu maa nyɛ zaɣa sabinli ni zaɣa ʒee ka boɣati nima tam o sani boɣati nima maa nyɛla zaɣa buluu redi ka yino zaŋ gilofu su o nuu ka dihi teebuli ka la.